Iqula labantu, liyaphenyisisa ,lidingisisa imbangela yemikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi lapho okusuka khona imikhuhlane, lendlela zokuvikela limikhuhlane.

Abezempila kahle bayaphenya bedingisisa ngemikhuhlane etshiyeneyo indlela umkhuhlane obulala ngayo, imbangela yalo umkhuhlane lobubi obubangelwa yilo umkhuhlane kuzulu

Abezempilakahle bayazivikela izikhathi ezinengi nxa besacubungula umkhuhlane othile ngoba kungenzeka umkhuhlane ube uthelelwana ngomoya. Nxa bengakatholi ulwazi ngawo umkhuhlane wakhona bayazivikela

abezempilakahle bayalandelela imikhuhlane evumbuluka esigabeni badinge indlela abangavikela ngayo imikhuhlane leyi ebantwaneni abancane kanye lozulu wonke jikelele

Kuyadingeka ukuthi odokotela badingisise imbangela yemikhuhlane etshiyeneyo ebantwini kuqakathekile njalo ukutshela umphakathi ngendlela okumele baziphathengayo ukuze zivikele ukuthelelana imikhuhlane le.

Inhloso yabezempilakahle yikudingisisa imbangela yomkhuhlane lendlela onganqotshwa ngayo lumkhuhlane ukuze ungaqubeki umemetheka ugcwala ndawo yonke.

Abezempilakahle bayaphenya, bedingisisa ngemikhuhlane etshiyeneyo, indlela ebulala ngayo, imbangela yale imikhuhlane, lobubi ebubangela kuzulu onke jikelele.

Lapha emthola mpilo badingisisa imikhuhlane etshiyeneyo ukuthi imbangela yale imikhuhlane kwiyini kuzayenzakalani kubantu jikelele ngenxa yomkhuhlano lo bayadinga isisungo salo umkhuhlane ukuthi udabuka ngaphi udalwa kwiyini

Lapha kusemtholampilo siyabona abasebenza khona ugqokile izigqoko zokuzivikela nxa usemtholampilo kuqakathekile ukugqoka izigqoko zokuvikela ukuze umkhuhlane obuya lezigulane ungakubulali wena uyazivikela ezandleni uzivikele emlonyeni ,emakhaleni kanye lesemzimbeni.

Kumfanekiso ophezulu sibona ubaba esemtholampilo .Ubaba uhlatshwa ijekiseni ukuze evikeleke kumkhuhlane okhona .Ubaba ugqoke wavala amakhala lomlomo ukuze avikeleke ethelelwana ngo moya. Igcikwane elihamba emoyeni.

Umfanekiso ophezulu kusemtholampilo sithola omongikazi, amadokotela encedisa abantu abagulayo. Nangu umongikazi uhlaba ijekiseni isigulani ukuze ethole impilo.

nxa izingane ezincane etshiyeneyo asingabagcini ngekhaya asibagijimiseleni ezibhedlela nansi ingane inikezwa ijekiseni ukuze ilatshwe umkhuhlane oyihlaseleyo bazali bomama kanye labantwana asihambisenini izigulane emtholampilo nxa zigula

Umuntu wonke ulelungelo lempilakahle kuyadingakala ukuthi abezempilakahle bebhode izigaba zonke bekhankasa ngokuqakatheka kwezempilakahle betshela abantu izinto okumele bezenze lezinto okumele bengazenzi ukuze bevikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Kulilungelo lomuntu wonke jikelele ukuthola uncedo nxa egula. Uzulu wonke umhlaba wonke jikelele nxa ethe waphatheka emzimbeni kulilungelo lakhe ukuhamba esibhedlela ayothola usizo.

Kulo umfanekiso sithola abantu besikha amanzi, indawo abakha khona amanzi kukhanya kusedamu. Kuqakathekile ukuthi abantu bethathe amanzi endaweni ezisisipha amanzi ahlanzekileyo. Lapho bethethe amanzi edamu kuqakathekile ukuthi bawabilise babulale amagcikwane aphakathi kwala amanzi.

Bahleli iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle labaphathi belizwe bayahlela bebonisana ngendlela okumele kuqhutshwe ngayo ukuthuthukisa isigaba sezempilakahle elizweni. Bahlela ngemali engasebenza ukuthenga imithi kanye lemitshina engasebenza ezibhedlela.

Uhulumende uyaqakathekisa impilakahle yabantu. Ngakho ufake izibhorane indawana yonke lapho abantu abazenelisa khona ukuthola amanzi ahlanzekileyo awokunatha lawokusebenzisa ezindlini.

Ukuqedwa komkhuhlane we Mvukuzane yesibeletho eRwanda. Abantu abanengi eRwanda bayafa ngomkhuhlane weMvukuzane, kukhangelelwe ukuthi abantu behlolwe bonke abazatholakala belo mkhuhlane weMvukuzane bathole uncedo, belatshwe umkhuhlane lo ungakamemetheki emzimbeni wabo.

Impilo yomhlaba wonke iyanekekelwa uzulu uyakhuthazwa ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilakahle. Ingculaza isikhona ngakho bayakhuthazwa bonke abantu abasemhlabeni ukuthi basukume balwe layo ingculaza

Nxa silonda ezempilakahle sinanzelela ukuthi amanzi aqakathekile. Kuqakathekile ukuthi amanzi akhiwe endaweni ehlanzekileyo. Nampa umama lobaba bakha amanzi aphuma empompini. Indawo lapho okutholakala khona amanzi lawa ihlanzekile ukuze impilo zabo zilondolozeke.

Kulo umfanekiso uhlangana labezempilakahle behlangene bengamazwe atshiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Bencedisana benikana ulwazi ngolweze mpilakahle, kuqakathekile ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe liphana imbono kanye lemcijo eqakathekileyo ngokuthuthukisa ezempilakahle.

Sonke silamalungelo kwezempilakahle .Kungaba ngomncane kungaba ngomdala . Ngakho bomama thanthani ingane zenu lihambe lazo kwabezempilakahle .Nampa omama labantwana basemtholampilo bayancediswa ukuze ingane zabo zikhule kahle .Njalo zikhule ziqinile. .

Zinengi indlela esingamemethekisa ngazo ulwazi ikakhulu kwezempilakahle. Kungaba lemifanekiso etshiyeneyo esitshengisa indlela okumele sizigcine ngayo. Imfanekiso le ingafakwa emtholampilo, ezikolo kumbe lapho abantu abafinyelela khona. Kungaba sezibhoraneni lapho abakha khona amanzi ukuze benelise ukuthola lolu ulwazi.

Kuqakathekile ukuthi kubelezibhedlela umhlaba wonke jikelele, ngoba impilakahle iqakathekile ebantwini bonke, njalo kuyindingeko, njalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu efumanise ezempilakahle lapho kudingakala kuye. Akumelanga kubekhona onqatshelwayo ukuthi elatshwe.

Nampa amanina atholakala kwezomtholampilo. Kuqakathekile ukuthi umntwana ahanjiswe emtholampilo njalo nje nxa ekhula ukuze kubonakale ukuthi ukhula kuhle na. Umntwana ungamusa emtholampilo ayefakwa esikalini ukuze kubonakale ukuthi ukhula kuhle na ukuze nxa kukhona okudingakalayo ancediseke ngodokotela.

Iziguli zempilo yengqondo zidinga ukufinyelelwa ukusekelwa lokwelatshwa , lokhu kuhlanganisa ukwelatshwa , imithi kanye lohlelo oluqinileyo lokusekela labo abantu

Inhlalakahle yakho yengqondo yenza impilo yakho ibenhle .Impilo yengqondo ithinta indlela esicabanga ngayo esizwangayo ,lesenza ngayo izinto. Kuthinta ubudlelwano , umsebenzi Kanye lenhlalakahle yonke.

Nanko umfanekiso uzulu uphuma ijumo ekhankasa ngokuqakatheka kwezempilakahle. Babikela isizwe jikelele ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ongacina ulimaza umkhumbulo.

Lapho okuqeqetshwa khona omongikazi ababona ngemikhuhlane yengqondo. Bonke abagula ngengqondo babonwa ngomongikazi abaqeqetshwa kule indawo ngakho singahambisa abantwana bethu asebefundile izifundo zangaphezulu ukuthi beyeqeqetsha kule indawo.

Emtholampilo kutholakala abantu bonke abagulayo labomama abathwele izingane kuqakathekile ukuthi bahambe emakiliniki lezibhedlela ukuze ukhula kwezingane kulandelelwe kubonakale ukuthi izingane zikhula kuhle kakula umkhuhlane ozihlaselwayo.

Sibonga uhulumende singaqedi ngokuthuthukisa ilizwe lethu. Sesithola amakiliniki lezibhedlela indawana yonke, awusadingi ukuhamba umango omude ukuze uyethola uncedo nxa ugula.

Izisebenzi zemtholampilo bagqokile bazivikele ngazo zonke indlela ukuze lapho besebenza kungabikhona amagcikwane abazawathelela izigulane kumbe abawathola kuzo izigulane. Kulemitshina etshiyeneyo esebenza ukuhlola izigulane kutholakale okuzihlukumezayo emzimbeni.

Zakhiwe indawo ezitshiyeneyo lapho esithola khona indawo yempilo nxa sigula kulamaklinikhi kulezibhedlela lapho esigijimela khona nxa kukhona okuthe kwasihlupha emzimbeni yethu

Emtholampilo, lapho okuhamba khona abagulayo. Kungaba semakiliniki, kumbe esibhedlela. Kuqakathekile ukuthi kube seduze, lalapho abantu abahlala khona, Ukuze bonke abantu bathole uncedo.

Imitshina iqakathekile iyenza kubonakale umkhuhlane osemzimbeni womuntu . Udokotela engasebenzisa umtshina ukuze ebone okukuhluphayo emzimbeni wakho.

Izigulane ziyaqakathekiswa elizweni umuntu nxa ethe wagula kuyabizwa inqola yomlilo ethwala izigulane imgijimisele esibhedlela esiseduze ukuze ayethola usizo.

Kuqakathekile ukuthi kuhlanzeke emtholampilo. Indawo ezinengi ezibhedlela, emakiliniki kuqakathekile ukuthi kuhlanzeke ukuze abantu abeza lapho bengatholi elinye igcikwane njalo elingengeza kumbe lidale omunye umkhuhlane omutsha kubo.

Kulo umfanekiso kusethola mpilo kungaba sesibhedlela kumbe ecliniki sithola kulabantu abayabe behlezi phandle belindele ukulatshwa lapho okungenwa khona kumele umnyango ube mkhulu ukuze lalaba abakhubazekileyo benelise ukungena phakathi besebenzisa indlela zabo zokuhamba

Kulo umfanekiso sibona indawo zezibhedlela lamacliniki lapho abantu abathi bengagula behambe khona indawo zezibhedlela kumele zihlale zinhlanzekile utshani luqunywe lube lifitshane ukuze kungabi lezibungu ezibangela umkhuhlane woqhuqhu izibungu zikhula zibekhona lapha okulotshani obude khona

lapha kusemtholampilo sithola kulendawo lapho omama ababelethela khona ingane singakhangela lumfanekiso indawo yakho inhle ihlanzekile emtholampilo kuqakathekile ukuthi kuhlanzeke ngoba imkhuhlane emnengi itholakala lapho okulencekeza khona ngakho akumelanga kutholakale imkhuhlane

Kuqakathekile ukuthi emtholampilo kuhlale kuhlanzekile njalo kube lendawo zokuhlala ukuze abantu nxa bebuya bezodinga usizo emtholampilo bekhathele ngoba besuka endaweni ezikhatshana bahlale phansi belindele ukuthola usizo , labantu abadala abangenelisi ukuma emalayinini befuna ukuthola usizo bahlale phansi

Imfundo yezempilakahle iqakathekile. Kulezinsuku sekulemitshina etshiyeneyo edinga umuntu ololwazi ukuze enelise ukuyisebenzisa ngakho kuyadingakala ukuthi abantu abasebenza ezibhedlela babe lolwazi oluphakemeyo.

Ulwazi luqakathekile ikakhulu ngemithi yalezi insuku, imithi yalezinsuku kumele abafundi kanye labodokotela labomongikazi baqeqetshe okulamandla okujulileyo ukuze bekwazi indlela eqondileyo yokusebenzisa imithi le.

Izisebenzisa zogatsha lwezempilakahle kuyadingakala ukuthi baqeqetshe besiya phambili bathole ulwazi olujulileyo besiya phambili ngoba imitshina kanye le zikhali zokusebenza esibhedlela ziya ziguquka ngokuya kwesikhathi.

Imfundo yezempilakahle iqakathekile, iyasilungiselela ukuthi nxa kulabagulayo, senelise ukubancedisa, ngakho asiqakathekiseni imfundo yezempilakahle.

Ulwazi lwezempilakahle, siluthola ebantwini abatshiyeneyo. Lendaweni ezitshiyeneyo. Lapho singafika kufundiswa ngendlela okumele siziphathe ngayo. Ngendlela okumele siphile ngayo. Kasilaleleni. Luqakathekile ulwazi, lwezempilakahle.

Ugaja lwezempilakahle luyazama ngendlela zonke ukumemethekisa ulwazi ngolwezempilakahle, bayahamba abantwana bayafunda befundela ukuba ngomongikazi abanye befundela ukuba ngama dokotela ukuze wonke umuntu abelalo ulwazi lwezempilakahle.

Abantu bayasila kulezinsuku ngoba kulolwazi olutsha. Ulwazi olusetshenziswa esibhedlela, olusetshenziswa emakiliniki. Asambenini emtholampilo sizathola imitshina ezasihlola kutholakale imikhuhlane esibulalayo.

Ukubalolwaz ngezempilakahle kuqakathekile ngakho kuyadingakala ukuthi siphenyisise sihluze sidinge ulwazi ukuze konke esikunika abantu konke esikutshela abantu kubengokuqinisekileyo kuqakathekile ukuthola ulwaz olujulileyo

Imfundo yezempilakakhe, baqeqetshile odokotela balalo ulwazi ulungasinceda nxa siphethwe yimikhuhlane etshiyeneyo. Asihambeni ezibhedlela siyethola uncedo.

Kumfundo yezempilakahle, bayaqeqetshwa esikolo sokwezokwelapha, kanye lendlela okumele bathengise ngayo imithi lamaphilisi. Kayisuye wonke umuntu ovunyelwa kuthengiswa ezitolo zamaphilisi nxa engaqeqetshanga.

ukhankaso lwezempilakahle lungagoqela umhlaba wonke jikelele, kuqakathekile ukuthi abantu behlangane bathole ulwazi olujulileyo ngokweze mpilakahle

Ukukhankasa ngeziqumo zabe zempilakahle. Ilizwe le Rwanda ugatsha olukhangelane lezempilakhale lule lungelo lokukhankasa indawo yonke ukuze abantu balendele iziqumo eziqondileyo ezempilakahle.

Abogaja lwezempilakahle kuqakathekile ukuthi bahlangane ngemva kwesikhatshana. Ukuze banikane amacebo njalo lezinye izindlela ezokuncedisa abagulayo. Ugaja lweze mpilakahle liqakathekile kakhulu ngoba yilo oluphethe impilo zabantu. Ngakho ukuhlangana bephana amacebo kuqakathekile.

Kwezempilakahle kuqakathekile ukubuthanisa abantu befundiswa ngokuqakatheka kwezempilakahle befundiswa ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle empilweni ukuze bevikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo njalo ukuze bona labantwana kanye labo bonke abaphila emaceleni kwabo baphile kuhle bengaguli

Izibhedlela lapho abantu abathola khona impilo nxa begula. Nxa umuntu ephathekile enyameni lasegazini kuqakathekile ukuthi ayesibhedlela ukuze athole umuthi alatshwe.

Ezibhedlela sihamba nxa sibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo, nxa sisesibhedlela silakho ukuhlolwa ukuze silatshwe umkhuhlane oyiwo osibulalayo. Nxa ufika esibhedlela kuqakathekile ukuthi ubale ibhakane eliyabe likhona phandle ukuze ubekwazi lapho okumele ungene khona ulatshwe umkhuhlane okubulalayo.

Kuqakathekile ukugijimela emtholampilo nxa ungezwa kuhle, uyafika uthole uncedo kubodokotela lakubomongikazi. Nxa ugula uyahlatshwa ijekiseni kumbe uphiwe amaphilisi.

Izibhedlela zezikhungu zezokwelapha ziyi zindlela zokuphila. Umuntu nxa ephathekile uyathwalwa asiwe esibhedlela. Izibhedlela zivimbela zigcine umphakathi uphilile njalo zisindisa izimpilo zabantu.

Sezinengi izibhedlela elizweni. Ngakho kakudingakali ukuthi umuntu nxa egula aze afele endlini. Asambeni esibhedlela ngobunengi. Ungezwa utshaywa likhanda, kumbe ubulawa yisisu, kasigijimeleni emtholampilo, ukuze siyedinga uncedo olufaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engagula agijimiselwe esibhedlela ayethola uncedo. Uhambo solulula ngoba sokulenqola zomlilo ezithwala abantu abagulayo zibasa esibhedlela . Asitshyeni ucingo sitshayele lezinqola nxa silezihlobo zethu kumbe abangani abagulayo.

Ezibhedlela kufanele kuhlale kuhlanzekile njalo kube lendawo enkulu abantu abangahlala khona belinde ukulatshwa endaweni le kumele kube lamabhentshi kumbe indawo zokuhlala

Ulwazi lwalezi nsuku kanye lemitshini eseyabakhona yenza kubelula kubodokotela ukulapha izigulane kuba lula ukuthola umkhuhlane obulala isigulani kanye lomuthi ongamncedisa ukuthi asile

Ezibhendlela kulezinsuku kulemitshina etshiyeneyo encedisa omongikazi labodokotela ukuthola imikhuhlane ehlupha izigulane langendlela okumele belaphe ngayo izigulane lezi kubalula nxa besebenzisa imtshina le.

Kulo umfanekiso kukhanya kusesibhedlela, emtholampilo , sithola kulombheda lapho okulala khona izigulane nxa zihlolwa. Sithola kulemitshina lapho izigulane ezihlolwa khona ukuze kutholakale imkhuhlane etshiyeneyo. Yonke nje into engadingakala emtholampilo iyatholakala lapha.

Lapha kusemtholampilo, sibona umongikazi ezivikele ngokugqoka ezandleni lokugqoka emlonyeni izigqoko zokuzivikela. Sibona njalo labagulayo bezivikele ngokuvala amakhala lomlomo ukuze bengatholi igcikwane lapha esibhedlela, igcikwane elihamba ngomoya. Kasizivikeleni ngaso sonke isikhathi.

Nampa abezempila kahle bavalile imilomo yabo lama khala ukuze bengathathi imimoya etshiyeneyo elamagcikwane. Nxa usebenza kwezempila kahle kuqakathekile ukuzivikela, nansi imota ethwala izigulane nxa isigulane sithe safika endaweni kumele sihanjiswe esibhedlela esikhulu siyagijinyiswa ngale imota.

Nansi isibhedlela lapho abantu ababuya khona bezodinga usizo ngemva lapho bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo. Nxa abantu sebethe behluleka ukwelatshwa esibhedlela esincane bayathwalwa yimota ethwala izigulane ibagijimisele esibhedlela esikhulu lapho okulemitshina khona labodokotela khona abazabancedisa.

Nampa abantu besiza emtholampilo ukuzodinga impilo. Zonke izigulane ezisendaweni ezitshiyeneyo zingafi zisendlini kuyadingakala ukuthi nxa umuntu ephathekile enyameni lasegazini adinge indlela zokuthi ahambe ayefinyelela emtholampilo. Kulendawo enhle abantu abafika bahlale khona phansi baphumule besalinde ukuncediswa.

Lapha kusesibhedlela, izigulane zilalisiwe. Nampa odokotela lomongikazi bayabhoda bakhangela izigulane bayananzelela ukuthi siphiwe umuthi oyeneleyo lokuthi siba njani emzimbeni siyalulama kumbe lokhe kusadingakala imithi ukuthi siphiwe kusiya phambili.

Sezinengi indawo okutholakala khona amaphilisi akulezi insuku uhulumende uzamile imizamo yokuthi indawo ezithengisa amaphilisi lemithi yalezinsuku zibenengi ukuze wonke umuntu ogulayo athole umuthi endaweni eseduze

Ezibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo. Kulezindlu ezitholakala esibhedlela lapho esenelisa khona ukuthenga imithi etshiyeneyo nxa ingekho esibhedlela kumele siyithenge.

Abantu bayathola usizo ezibhedlela ezinkulu, bayathola usizo kumakilinika, bayathola njalo usizo lapho okuthengiswa khona imithi kanye lamaphilizi. Nxa uthe wezwa ubuhlungu emzimbeni gijimela kwabezomtholampilo, ungaya esibhedlela esikhulu kumbe uye ekilinika eduze lawe.

Kulemitshina ehlola ingaphakathi yomuntu, ibesikhipha imifanekiso etshengisa okuyabe kungaphakathi emuntwini, kwenza kube lula ukuthola imkhuhlane ephakathi lendlela engalatshwa ngayo.

Kulo umfanekiso kusemtholampilo. Kulabantu abasebenza esibhedlela njalo kulezigulane ezize esibhedlela zizodinga usizo. Into eqakathekileyo yikuzivikela. Bonke sithola bevalile amakhala lemilomo ukuze kungabikhona igcikwane elingenayo lisuka komunye.

Izifo zangaphakathi zingavikeleka ngoba kulabantu bogatsha olukhangela ngezifo ezihlasela abantu kanye legcikwane elibangwa yimvukuzane esibhahile kulezinsuku.

Ulwazi ngolwezempilakahle luqakatheli. Kumele sibekwazi indlela ezinhle eziqondileyo ezenza impilo yethu ibenhle sibekwazi lendlela esingazenza ezibulala impilo yethu.

Ugatsha olubona ngemvukuzane bayaqhuqhuzela abantu ukuthi nxa bebona izibonakaliso zemvukuzane ingaba ngeyangaphakathi kumbe eyaphandle begijimele emtholampilo ukuze bethole uncedo

Luqakathekile ulwazi lwalwzinsuku. Yonke imikhuhlane esibulala ezithweni zomzimba ezingaphakathi sesilakho ukuyibona ngale imitshina sibekwazi okuphakathi kwezisu zabantu, sibekwazi okuphakathi kwamaphaphu ethu kanye lenhliziyo yethu ngakho ulwazi lwalezinsuku luqakathekile kakhulu.

Nxa ungezwa kuhle emzimbeni gijimela emtholampilo kuseselesikhathi. Esibhedlela kulogaja olubona ngesifo semvukuzane etholakala ezithweni ezitshiyeneyo ezomzimba. Nxa ufikile bawuthola lumkhuhlane kuseselesikhathi kulula ukuthi bekwelaphe.

Imithi elapha izitho zomzimba ezangaphakathi kanye labogatsha lwabezempilakahle okukhangele labo abagula imvukuzane etshiyeneyo. Bedinga, becubungula indlela abangalatshwa ngayo.

Lapha kuse mtholampilo. Abantu bonke abeza esibhedlela bengabe begula ngamandla okuzadala ukuthi bacine bethola ukulaliswa esibhedlela ukuze omongikazi labo dokotela babakhangele emini lasebusuku ukuthi kuba lontshintsho na . Kuqakathekile ukuthi nxa sigula siye emtholampilo.

Isigulane siphathekile enyameni lase gazini nampa odokotela babukeka behlinza isigulane ukuze befumane okuyikho okumhlukumezayo ngaphakathi kwakhe. Kuqakathekile ukuthi nxa odokotela behlinza isigulane babe babili kumbe bathathu ukuze babonisane bancedisane isigulane silulame.

Nxa usebenza kwabezempilakahle kuqakathekile ukuzivikela. Ugqoke izigqoko zokuzivikela. Ukuze ungatholi umkhuhlane kulabo obasebenzayo. Nxa uthatha igazi isigulane, kuqakathekile ukugqoka impahla yokuzivikela. Ukuze igazi, linganamathelani lawe. Ungathathi umkhuhlane osesigulaneni, ungene kuwe.

Nxa isiguli sithe saya emtholampilo. Engafike ahlatshwe ijekiseni, lapho kuyancedisa ukuthi umkhuhlane ayabe elawo phakathi, ufe, nxa elamagcikwane, phakathi kwakhe. Ngakho nxa isigulane singaya emtholampilo, singathola imithi etshiyeneyo. Kungaba ngamaphilisi, kumbe ijekiseni.

Kulo umfanekiso nangu unkosazana ukhulelwe. Unkosazana uya emtholampilo ukuze ayehlolwa ngodokotela bebone ukukhula kahle kwengane ukuthi ingane ikhula kahle na ukuze nxa kukhona okudingakalayo ancediswe ukuze ingane ikhula kahle.

Umkhuhlane emzimbeni wesigulane, ungatholakala ngendlela ezitshiyeneyo. Kungathathwa igazi lakhe, kumbe umthambiso wakhe. Uhanjiswe endlini lapha okulemitshina, ehlola imikhuhlane khona. Ungatholakala umkhuhlane, kudingwe indlela angancediswa ngazo, ukuze elatshwe

Imitshina etshiyeneyo iyadingakala lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele abahloli bebelolwazi olugcweleyo ukuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane njalo angancediseka kanjani.

Kulemitshina etshiyatshiyeneyo kutshengisa ukuthi lapha kusesibhedlela lapho okuhlolwa khona imitshina etshiyatshiyeneyo ebantwini. Kungahlolwa igazi, kuhlolwe isikhwehlela kuhlolwe umchemo ukuze bethole imbangela yomkhuhlane lokuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Khuthalela ukuya esibhedlela nxa ungezwa kuhle. Esibhedlela balakho ukukuhlola besebenzisa imitshina etshiyeneyo. Kwenza kubelula ukuthola umkhuhlane okubulalayo njalo welapheke lula.

Emalebhu sithola imitshina etshiyeneyo encedisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo, nxa umuntu engahlolwa umkhuhlane kubalula ukuthi enikezwe umuthi oqondileyo ozalapha lowo mkhuhlane.

Imitshina yakulezinsuku iqakathekile, sekulula kuzulu wonke jikelele ukuthi engahamba esibhedlela bakwazi ukumhlola bathole umkhuhlane ombulalayo balatshwe umkhuhlane oqondileyo.

Emalebhu kulapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu. Lapha nxa behlola imikhuhlane le bengasebenzisa igazi kumbe imithambiso.

e lab kulapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo umutnu uyathathwa igazi kumbe isikhwehlela kuhanjiswe e lab kuyecubungulwa yimtshina etshiyeneyo ukuze kutholakalae imkhuhlane embulalayo

Kulo Umfanekiso sithola imtshina indawo le kungaba sesibhedlela lapho okuhlolwa khona imkhuhlane etshiyeneyo ngendlela okubekwe ngayo kukhanya ulwazi lwalezinsuku kuqakathekile njalo luyasetshenziswa ezibhedlela

Imitshina iqakathekile, iyasincedisa ukuthola imikhuhlane esibulalayo Imitshina yenza kubelula ukuthi sithole ukulatshwa imikhuhlane etshiyeneyo siphile.

Lapha yikho imikhuhlane eminengi ehlolwa khona, kungathathwa igazi lizohlolwa kule indawo kudingakala ukuthi umkhuhlane okuphetheyo yiwuphi. Kungathathwa isikhwehlela sizohlolwakudingakala ukuthi ulawo yini umkhuhlane obangela isikhwehlela kumbe awulayo. Yiyona indawo lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulo umfanekiso kutshengisa lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo. Imikhuhlane le nxa ihlolwa kusetshenziswa imitshina etshiyeneyo ngakho imitshina le kuqakathekile ukuthi iphathwe kuhle ukuze usebenze okwesikhathi eside. Nxa umuntu esebenza kule indawo kumele ehlale ehlanzikile egeze izandla, yikho kulempompi zamanzi.

Imitshina iqakathekile ngoba nxa umuntu egula kuyadingakala ukuthi odokotela bayemhlola bathole okuyikho okumbulalayo. Ukuze imikhuhlane evalekileyo engakhanyiyo itholakale kuqakathekile ukuba lemitshina esebenzayo imtshina yakulezi insuku ezatshengisa imkhuhlane ebulala isigulane.

Lapha kusesibhedlela lapho okubelethela khona omama abazithweleyo kulabo dokotela kulabo mongikazi kulazo zonke izisebenzi zesibhedlela okutshengisa ukuthi omama abazithweleyo bayanikwa uxhaso olukhulu ukuthi babelethe kuhle ingane zabo zikhule kuhle.

Ugatsha olukhangele omama abazithweleyo ukuthi babeletha kuhle ingane abazibelethileyo zikhula kahle. Bayazikhangela ukuthi zikhula zisidla ukudla okuhle okwakha umzimba na.

Umfanekiso utshengisa emtholampilo. Lapha kusekiliniki kulebhakane elibhaliweyo phandle, lapho okubhalwe khona zonke inhlelo ezenzakalayo phakathi lapha emtholampilo. Kuqakathekile ukuthi nxa ufika ubale phandle uthole uncedo oludingayo ukuthi lukhona na.

Nampa amakhosikazi asemtholampilo babambe ilayini ukuze bathole usizo emtholampilo. Amakhosikazi aphethe amaphetshana akhanya alemifanekiso etshiyeneyo kuwo bazongena lapha emtholampilo ukuze bethole usizo bona kanye lengane zabo.

Imitshina etholakala ezibhedlela kumele iphathwe kuhle ,ukuze ihlale isikhathi eside isebenza . Imitshina le iyanceda ngoba yiyo esenza sithole ukwelatshwa lula , lemisebenzi yabodokothela ibelula .

Ezibhedlela, izikhali ezinjengamajekiseni ziyadingakala. Ziyancedisa ukuthi nxa umuntu egula engasenelisi ukunatha amaphilisi, umuthi ungangeniswa emzimbeni wakhe kusetshenziswa ijekiseni.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela ziqakathekile. Umuntu nxa engalimala kumbe nxa ekhubazekile enyaweni, engasebenzisa isikhali lesi ukuthi simncedise ukuhamba.

Izikhali ezisebenza esibhedlela ikakhulu nxa umuntu esiyahlinzwa, kukhitshwa lokhu okumhluphayo enyameni. Kuqakathekile ukuthi izikhali lezi zihlale zihlanzekile, kusetshenziswe imithi ebulala amagcikwane.

Izinto zokwelapha ziqakathekile ezibhedlela nxa isibhedlela silezinto zokwelapha ezeneleyo kuba lula ukuthi belaphe izigulane ngendlela efaneleyo.

Imitshina esebenza emtholampilo kanye lezikhali ezisebenza esibhedlela ziqakathekile empilweni zabantu kumele sizigcine kahle nxa zingasetshenziswa ukuze zilondolozeke.

Luqakathekile ulwazi lwalezi insuku. Ezibhedlela, emakilinika sithola kulemitshina, kulezikhali ezisetshenziswa ukuthola ukuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane, lezincedisa ekulapheni abantu abagulayo. Nanzi izikhali lemitshina etholakala ezibhedlela ezitshiyeneyo.

Izikhali kanye lemitshina esebenza ezibhedlela iqakathekile yenza umsebenzi wabo dokotela ubelula ngakho, asilondolozeni izikhali lezi sizisebenzise ngonanzelelo ukuze zingafi.

Kulo umfanekiso sithola izikhali ezisebenza esibhedlela. Kuqakathekile ukuthi izikhali zihlale zihlanzekile ukuze zivikele emagcikwaneni atshiyeneyo angabangela imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane.

Ezibhedlela kulezikhali zokwelapha ezitshiyeneyo. Kulemitshina, kulezinye njalo izikhali ezisetshenziswayo ezenza kube lula kubo dokotela ukuthola umkhuhlane osemuntwini kanye lokuthola indlela abangamelapha ngayo.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela zitshiyene kuqakathekile ukuthi zingabi yingozi ebantwaneni lakwezinye izigulane ezikhona esibhedlela.

Kulo umfanekiso sithola imitshina esebenza esibhedlela. Kuqakathekile kulezinsuku ukuthi zonke izibhedlela zibe lemitshina ukuze benelise ukuncedisa izigulane ngendlela efaneleyo njalo kubelula ukuhlola imikhuhlane emzimbeni yezigulane ukuze bethole usizo olufaneleyo.

Izikhali lemitshina etholakala esibhedlela iluncedo kakhulu kuba lula kubodokotela labo bonke abasebenza esibhedlela nxa kulezikhali lezi umsebenzi wabo uba lula.

Kulo umfanekiso sithola umtshina. Umtshina lo usebenza emtholampilo ukuncedisa ukuthola imkhuhlane etshiyeneyo ebulala izigulane, ukuncedisa njalo ukuncediseni izigulane ukuze zithole ukusila.

ukukhula kwabantwana kuqakathekile, nxa umntwana ethe wagula mgijimisele esibhedlela esiseduze ukuze ayethola usizo. Kulemitshina ezibhedlela engancedisa ukuhluza ukuthi umntwana ubulawa yikuyini njalo imnikeze indlela umntwana ongalatshwa ngayo ukuthi asile.

Imitshina iqakathekile ikakhulu ezibhedlela yenza umsebenzi wabodokotela ubelula. Imitshina yenza kubelula ukuthola imikhuhlane ebulala izigulani

Izikhali ziyasetshenziswa esibhedlela, zisetshenziswa ngezikhathi ezitshiyeneyo. Singahlangana lezikhali ezisebenza nxa umuntu ehlinzwa sihlangane lezikhali ezisebenza nxa umuntu ekhitshwa izinyo. Okuqakathekileyo yikuthi zonke izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zivikelwe emagcikwaneni.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zihlanzwe ngasosonke isikhathi ngomuthi obulala amagcikwane nxa zingasebenzi lezi zikhali kumele zingcinwe kahle.

Ezibhedlela kumbe emakilinika kulemitshina etshiyeneyo. Singathola umtshina wokulinganisa kumbe ukukhombisa izinga lokutshisa komzimba womuntu. Okutshengisa ukuthi nxa utshisa kakhulu uyabe egula kakhulu.

Izinto zokwelapha ziqakathekile nxa abadlali besiya dlala kumdlalo otshiyeneyo kuqakathekile ukuhamba lekhithi yosizo lokuqala umuntu engalimala. Ukuze lapho sokulo muntu olimeleyo athole usizo lokuqala engaka thwalelwa esibhedlela.

Kulo umfanekiso sibona imitshina etshiyeneyo. Kukhanya kusesibhedlela lapho okutholakala khona imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukuncedisa amadokotela ukuthola umkhuhlane ongabe ubulala izigulane uncedise lendlela ezingelatshwa ngayo.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuba sibelezikhali zokusebenzisa njalo sibe lemitshina yokusebenzisa. Kwenza umsebenzi wabo dokotela lama"nurse" ubelula nxa belezikhali lezi.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zihlale ngaso sonke isikhathi zihlanziwe ukuze kubulawe amagcikwane angathelela imikhuhlane. Nxa ungazisebenzisi zigcine kahle ukuze zihlale isikhathi eside.

Izinto zokwelapha zisiza ekwelapheni ukuxhilongwa kanye lokunakekelwa kwezigulane zithuthukisa impumela kanye lendlela enhle yokuphila ngakho hlola umonakalo kanye lokugugudeka komtshina ungakawusebenzisi

Lapha kusesibhedlela sibona izikhali ezitholakaa esibhedlela. Kulemitshina etholakala esibhedlela . Ulwazi lwalwzi insuku luhle kakahulu. Kungasebenza ezibhedlela kungasiza impilo ilondolozwe.

Imitshina yalezi insuku iyancedisa kwezempilakahle. Sesenelisa ukubona amagcikwane amancane ongeke uwabone ngamehlo esebenzisa imitshina le.

Ziqakathekile izikhali ezisebenza esibhedlela. Zenza umsebenzi wabodokotela ubelula. Ngakho kumele sizigcine kuhle ukuze zihlale isikhathi eside zisebenza.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela kumele zihlale zihlanzekile ukuze zingabi lamagcikwane angabangela imikhuhlane etshiyeneyo ezigulaneni.

Ziqakathekile izikhali ezisetshenziswa emtholampilo ngakho asizilondolozeni kuhle kuqakathekile ukuthi sizitshiye zihlanzekile ngasosonke isikhathi singaqeda ukuzisebenzisa

Hlanza imitshina lezikhali ezitholakala ezibhedlela ukuze zibulalale amagcikwane angahlali kule imitshina. Gcina kahle njalo imitshina le ukuze isebenza okwesikhathi eside.

kuqakathekile ukuhlala kuhlanzekile emtholampilo inalithi amajekiseni lakho konke okusebenzayo ngemva kokuba sokusetshenzisiwe kuyajikelwa phakathi kwamagabha la avalwe elindele ukuthi eyecithwa khatshana ukuze kungsebenzi njalo komunye umutnu ukuvikela imkhuhlane

Ukulahlwa kwengcekeza yezokwelapha kuqakathekile ukuthi izikhathi zonke esizisebenzisayo nxa siselapha singaqeda ukuzisebenzisa zilahlwe endaweni lapho abantwana abangeke bazibamba khona kumbe omunye umuntu angeke azithatha abuye asisebenzise

izikhali ezisebenza kwezempila kahle zitholakala esibhedlela kumbe emakilinika into eqhakathekileyo yikuthi izikhali lezi zihlale zihlambulukile ukuze zingabangeli imikhuhlane eminengi ebantwini abagulayo

Ziqakathekile izikhali ezitholakala ezibhedlela zenza kube lula kulabo abalimeleyo ukuthi bengacini begogeka inyawo benelise ukuhamba besebenzisa izikhali lezi.

Izikhali ezitholakala emtholampilo kumele zihlale zihlanzekile ukuze zingabanjwa ngamagcikwane angacina engena ezigulaneni ezifuna ukusebenzisa izikhali lezi.

Izikhali ezisebenza kwezempilakahle. Emtholampilo kutholakala izikhathi ezitshiyeneyo njalo ziyenza imisebenzi eqakathekileyo etshiyeneyo kuqakathekile ukulondoloza izikhali lezi.

Izikhali ezinengi siyasetshenziswa emtholampilo ukuncedisa uzulu. Nxa umuntu esiya emtholampilo egula ufika athathwe igazi lihlolwe ukuze kutholakale lokho okumbulalayo.

Imitshina kanye lezikhali ezisebenza esibhedlela ziluncedo olukhulu kumele sihlole umonakalo silandele iziqondiso zotshiqizi nxa sisebenzisa imtshina le.

Izikhali ezitholakala esibhedlela kuqakathekile ukuthi sikwazi ukuzisebenzisa njalo sikwazi ukuziphatha kuhle ukuze zihlale isikhathi eside zisebenza zisincedisa.

Ezibhedlela kutholakala imitshina etshiyeneyo eluncedo kithi izigulane. Kuqakathekile ukuthi imitshina le iphathwe kuhle ukuze ihlale isikhathi eside isebenza.

Imitshina kanye lezikhali ezisebenza esibhedlela ziqakathekile kakhulu. Labo abasebenzisa imitshina le kumele bahlole umonakalo kanye lokugugudeka ngaso sonke isikhathi.

Izikhali lemitshina okutholakala esibhedlela kwenza kubelula kubodokotela ukuhlola izigulane bethole umkhuhlane obabulalayo kwenza njalo kubelula ukuthi bebekwazi ukuthi kumele balatshwe njani.

Ukulimala kuvamile ikakhulu kulabo abenza imidlalo etshiyeneyo .Ungalimala unyawo kumbe ulimale kungenele phakathi ethanjeni .Ungalimala ithambo kuqakathekile ukuthi uthole isisekelo esizakuncedisa ukuthi wenelise ukuhamba njalo ithambo lakho lilunge kuhle .

Nansi indawo yokudlalela umntwana angahlala khona adlale azilibazise .Into eqakathekileyo ngalapho okudlalela khona umntwana yikuhlanzeka .Lapho okuhlala khona umntwana kumele kuhlale kuhlanzekile ukuze kungabi lama gcikwane azamhlukumeza enyameni lasegazini kubangele imkhuhlane eyehlukeneyo .

Nansi isikhali esitholakala emtholampilo , emtholampilo sithola izikhali ezitshiyeneyo ezisebenza ngendlela ezitshiyeneyo ukuze isikhali lesi sisebenza ngendlela enhle indlela eqondileyo kumele sihlale sihlanzekile singabi lamagcikwane azabangela omunye umkhuhlane phezu kwalowo isigulane esiyabe sibuye silawo

Nansi isikhali esisebenza emtholampilo into eqakathekileyo kuzikhali lezi ezisebenza emtholampilo yikuthi zihlale zihlanzekile ukuhlanzeka kuyancedisa izigulane ukuthi zingatholi imikhuhlane emitsha lapha emtholampilo ngakho konke okusetshenziswa emtholampilo kumele kuhlale kuhlanzekile kungela magcikwane.

Emtholampilo kutholakala imitshina etshiyeneyo. Imtshina le iyanceda ukusiza izigulane eziphethwe yimikhuhlane eyehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi imitshina le iphathwe kuhle ukuze ihlale isikhathi eside njalo kuqakathekile ukulondolozwa kwemitshina le ukuze isetshenziswe ngabantu okwesikhathi eside.

nanzi izikhali ezisebenza esibhedlela into eqakathekileyo ngalezi zikhali yikuthi zabanjwe ngonanzelelo njalo zihlale zihlanzekile ukuze zingathathi amagcikwane zibangele imikhuhlane emitsha ezigulaneni kuqakathekile ukuthi sisebenzise lezi zikhali njalo sizihlalise zihlanzekile

Isigelo siyasebenza kwezempilakahle siyasebenza ikakhulu umuntu nxa efakwa ibhanditshi. Kumbe nxa umuntu ehlinzwa isigelo siyasetshenziswa. Kuqakathekile ukuthi isigelo nxa sisetshenziswa sivikeleke emagcikwaneni atshiyeneyo ngoba amagcikwane abangela eminye imikhuhlane engabulala umuntu.

Imithi yalezinsuku iqakathekile. Umuthi wokukhwehlela uyanceda nxa umuntu elophepha olomileyo kumbe olubuthakathaka. Uyancediseka nxa enganatha umuthi lo.

Amaphilisi aqakathekile ngaso sonke isikhathi, kodwa ukuze usile nxa unathe amaphilisi kudingakala ukuthi uwasebenzise ngendlela eqondileyo. Asilalelenini izixwayiso ezivela kumadokotela labomongikazi ngendlela okumele sinathe ngayo amaphilisi.

Imithi yesimanje iqakathekile njalo kulula ukuyisebenzisa ngoba zonke izixwayiso lendlela esebenza ngayo zilotshiwe phandle komuthi.

Ulwazi lwanamuhla luhle kakhulu ikakhulu kwabezempilakahle. Sekulula ukuthi utholakale umkhuhlane obulala isiguli. Kuyathathwa igazi lihanjiswe emtshineni kuzavela ukuthi ubulawa ngumkhuhlane woqhuqho kumbe ubulawa ngumkhuhlane wesihudo.

Umuthi walezinsuku ulula ukuwusebenzisa ngoba kuyabe kubhaliwe phandle. Nxa kungumuthi wesintu uyafika ubale ukuthi unathwa ngumuntu olesisu esimenzani. Nxa isisu sikugijimisa kumbe siqubuka uyanatha umuthi kuyaphela.

Wonke umuntu oyenelisa ukubala uthola kulula ukusebenzisa umuthi wesimanje kulomuthi wakudala ngoba konke kuyabe kubhaliwe phandle komuthi lenani lamaphilisi aphakathi liyabe libhaliwe kusiba lula ukuwusebenzisa nxa suthe wabala.

Imithi yalezinsuku iqakathekile ilakho ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo nxa ulesilungulela ungathatha umuthi unathe siyaphela kungasabi ludubo kuwe kusasa

Imithi yalezinsuku iqakathekile ingahlala ezimbodleleni kuqakathekile ukuthi sibale konke okubhaliweyo phandle ukuze siyisebenzise ngendlela eqondileyo.

Kulo umfanekiso sithola imithi yalezi insuku. Kuqakathekile ukuthi imithi ihlale endaweni evalelweyo, ukuvikela abantwana abancane, njalo kuqakathekile ukuthi ibhalwe phandle ukuthi isebenzani njalo ngeyani. Izixwayiso ziqakathekile ukutholakala ngaphandle kwegabha lemithi.

Kulula ukusebenzisa imithi yalezinsuku, ungafika esitolo okuthengiswa khona umuthi .Ulakho ukubala wedwa ngoba wonke amabhokisi kumbe amagabha okulomuthi lo .Kuyabe kubhaliwe ukuthi ubizwa kuthiwe yini njalo usebenza nxa kutheni.

Kulo umfanekiso sithola igabha lamaphilisi kuyabonakala ukuqakatheka komuthi walezinsuku. Amaphilisi wonke asegabheni abhaliwe ukuthi mangaki njalo lebizo lamaphilisi okuzakwenza kubelula kulowo owasebenzisayo ukuthi abekwazi ukuthi yiwaphi.

Imithi yalezi insuku ihlala emagabheni abhaliweyo ukuze umuntu asebenzise umuthi oqondileyo ngesikhathi esifaneleyo.

Nxa sithenga umuthi ezitolo kumele sibe lesiqiniseko sokuthi sithenga umuthi oyiwo. Nxa uthenga umuthi wokukhwehlela kumele wazi ukuthi uthengela umtwana omncane kumbe umuntu omdala ukuze uthathe umuthi oqondileyo

Amaphilisi anathwa ngabomam ukuze bazivikele ukuzithwala ayimihlobo etshiyeneyo akhona amhlophe wodwa kubekhona amhlophe eceleni kulalombala oluhlaza

Imithi yalezinsuku egoqela imithi enathwayo lamaphilisi iqakathekile. Yenza kube lula nxa sigula ngoba kuyabe kubhaliwe phandle izixwayiso okumele sizilandele, lokuthi kumele sinathe kangaki ngelanga amaphilisi.

Umuthi wakulezinsuku usetshenziswa loba ngubani owutholileyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukubala phandle lapho okubhalwe khona ukuthi umuthi usetshenziswa njani.

Imithi yesintu iqakathekile iyancedisa izigulane ukuthi zilapheke lula. Yona ibhaliwe amabizo ayo phandle lendlela esebenza ngayo.

Kulo umfanekiso sithola imithi yalezinsuku kukhanya ngamaphilisi abhaliwe phandle ukuthi ngawani njalo mangaki phakathi. Kuqakathekile ukubala izixwayiso ezibhaliweyo phandle kwemithi yonke kanye lokuthi zisebenzani.

Imithi yalezinsuku iyabhalwa ngaphandle ukuthi lo umuthi ngowebanga elinganani. Nxa umuthi ubhaliwe ukuthi ngowabantu abadala kumbe ubhaliwe ukuthi kumele usetshenziswe ngumntwana osukela kubanga liphi, asilandeleni izixwayiso. Unganikezi umntwana umuthi okumele unathwe ngumuntu omdala.

Abantu abaphathekileyo emzimbeni ngenxa yophepha bengahlukumezeki, abahambe emtholampilo bethole umuthi ongabasiza. Nanku umuthi okuthiwa yiCough syrup uyasiza nxa ulophepha lungabe luvuthiwe kumbe lomile uphepha lwakhona kodwa unganatha lo umuthi uyasizakala uthole ukuphila.

Umuthi walezinsuku. Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esebenzisa amaphilisi amanengi njalo atshiyeneyo ebekwazi ukuwehlukanisa ukuthi lawa uwanatha sikhathi bani njalo unatha amangaki ngesikhathi . Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esebenzisa amaphilisi lawa ethathe ngendlela ayitshengiswe ngudokotela

Ngensuku zanamuhla kulemithi etshiyeneyo. Imithi le iyabe ibhaliwe phandle indlela esetshenziswa ngayo. Kuqakathekile ukubala izixwayiso njalo sisebenzise imithi ngendlela esixwayiswe ngayo. Asibaleni izixwayiso sizilandele njalo singakasebenzisi umuthi.

Umuthi akumelanga uhlale indawana yonke ikakhulu lapho abantwana abancane abangafinyelela khona. Kuqakathekile ukuthi kungaba sesikolo, kungaba sendlini, kungaba sesibhedlela, lapho okulomuthi khona kumele uvalelwe kukhiywe lapho okufakwe khona umuthi ukuze abantwana abancane bengawufinyeleli. Bengawusebenzisa ngendlela engalunganga belimale.

Nanko umuthi wakulezinsuku. Lawa ngamaphilisi, wona amaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo, kungakho kuqakathekile ukuthi uye kwabezempilakahle bekuchazele ukuthi nxa ubulawa yilokhu kumele uthathe wuphi umhlobo wamaphilisi. Ukuze ungathathi amaphilisi azakuhlukumeza emzimbeni njalo uwathathe ngendlela efaneleyo.

Ensukwini zalamuhla, imikhuhlane enjengophepha, kayisahlukumezi abantwana kanye labadala. Sekulemithi etshiyeneyo, eyalamuhla. Engasiza abantu abaphethwe luphepha. Kulomuthi osiza ikakhulu emuntwini olophepha olomileyo. Kuthi lophepha olubuthakathaka. Ukuze asizakale.

Nanku umfanekiso ophezulu, sibona umuthi wakulezinsuku. Kuqakathekile ukubala izixwayiso ezibhaliweyo phandle kwebhokisi elomuthi andubana siqale kuwusebenzisa umuthi.

Umuthi walezinsuku oncedisayo umuntu nxa ethe wagula. Uncedisa umuntu okhwehlelayo. Kuqakathekile ukubala izixwayiso ubekwazi indlela okumele usetshenziswe ngayo umuthi lo.

Sekulemithi yalezinsuku encedisayo izigulane .Imithi le iqakathekile kodwa ukuze isebenze ngendlela efaneleyo .Kuqakathekile ukuthi isigulane silalele izixwayiso .Sinathe umuthi ngendlela efaneleyo . Amaphilisi akhona anathwa ekuseni ,emini, ntambana .Ngakho kuqakathekile ukuthi isigulane silalele.

Imikhuhlane etshiyeneyo, ingalatshwa ngamaphilisi alezi insuku. Nanka amaphilisi anikwa abantu abagulayo, imikhuhlane etshiyeneyo.. Wonala amaphilisi, kungumuthi otholakala kulezi insuku, njalo umuthi odinga imali. Kuqakathekile ukuthi usigulane sibekwazi ukuthi kumele sinathe amaphilisi amangaki ngelanga.

Imithi yalezi insuku enjengamaphilisi lamajekiseni itholakala emtholampilo. Ungahamba emtholampilo udokotela kumbe umongikazi akunikeze amaphilisi kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi asebenza njani. Kumele ukuthi ubekwazi ukuthi uwanatha skhathi bani njalo ubekwazi ukuthi unatha amaphilisi amangaki ngesikhathi.

Nanka amaphilizi kuyiwona umuthi wakulezinsuku amaphilizi lawa ayanceda umuntu olomzimba ohlukumezekileyo umzimba wakhe nxa ungahambelani legazi lakhe ayancedisa amaphilizi lawa umuntu onjalo kuqakathekile ukuthi nxa uphathekile emzimbeni uthathe lawa amaphilizi

amaphilisi akulezinsuku afakwa endaweni ezitshiyeneyo siyathola amanye ayabe ephakathi kwamagabha amanye ephakathi kwamabhokisi konke lokhu kuqakathekile ikakahulu ukuze amaphilisi engaze abethwa ngumoya kumbe engahlatshwa lilanga ungaphiwa amaphilisi asegabheni vala igabha lihlale livalekile ukuze umoya ungangeni

Nanku umuthi otholakala kulezinsuku. Imithi yakulezinsuku mihle ngoba kulezixhwayiso ezibhaliweyo phandle. Indlela esiwusebenzisa ngawo ubhaliwe ukuthi usebenzani. Nanku umuthi wokusebenzisa emehlweni uyathontiselwa. Ungabala phandle uyathola indlela okumele usebenzise ngawo umuthi asibalenini.

Lumfanekiso utshengisa umuthi wakulezinsuku ijekiseni ezasetshenziswa kuzigulani lapho kusiza isigulane esigulayo bazomhlaba ijekiseni ukuze uthole ukusila.

Impilakahle yabantwana iqakathekile njalo iyanakekelwa ezibhedlela ezinengi. Ungangena esibhedlela uyathola ugaja olukhangela ngokugula kwabantwana abancane. Lapho sithola kulaliswe abantwana abancane bodwa njalo bekhangelwa ngasosonke isikhathi ngodokotela kanye labomongikazi.

Impilakahle yabantwana abancane abasakhulayo iqakathekile. Abantwana bayanikezwa umuthi ovikela imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye imithi iyathontiselwa emlonyeni, eminye bayahlatshwa amajekiseni.

Ugatsha lwabezempilakahle lugxile ebantwaneni abancane abasanda kuzalwa kusiya kwaba khudlwana bayelapha abantwana abancane imikhuhlane abazelwe belayo labayithola ngemva kokuzalwa.

Kulo umfanekiso sithola ugaja lwabeze mpilakahle olugxile ekunanzeleleni ukuthi abantwana abancane kusukela emntwaneni ozelweyo ukuze kuyofika entwaneni osebangeni lokukhula. Bayavikelwa emikhuhlaneni ,bayancediswa ngazozonke izindlela ukugeza isandla.

Ugaja olubona ngezempilo kahle yabantwana luyenza umkhankaso ngenxa yabantwana asebezithwala bebancane, bayazama ukukhankasa ukuze behlise inani labantwana abazithwala bebancane.

Lukhona kugatsha lwezokwelapha olugxile empilweni yezingane kusukela enganeni ezelweyo kusiya enganeni eqala ubutsha bayo. Kunanzelelwa imkhuhlane engahlasela lezingane lezinto okumele zenzakale.

Kulomfanekiso sithola indawo lapho okungcinwa khona abantwana kukhankaswa njalo kuxaswa abantwana abancane kuze kuyefika ebangeni labantwana abaqala ukukhula besiya ebudaleni bevikelwa emkhuhlaneni njalo bevikelwa ekundlengulweni ngabantu abadala

kulo umfanekiso sibona indawo lapho omama ababelethela khona kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo behambe emtholampilo beyebelethela khona ingane zabo ukuze ingane ziphephe njalo zithole uncedo nxa zisanda kubelethwa kuqakathekile ukuthi umntwana omncane enakekelwe nxa esanda kubelethwa

Impilakahle yabantwana iqakathekile nxa umntwana engazalwa kuqakathekile ukuvakatshela emtholampilo njalonje ukuze ekwazi ukuvikelwa emikhuhlaneni etshiyeneyo nangu umntwana uyathontiselwa uvikelwa emikhuhlaneni ukuze behlale enqona imikhuhlane eyehlukeneyo engamlandela

umfanekiso ophezulu sithola ingane encane ihanjiswa emtholampilo bayihambisile ingane ukuze kuyetholakala ukuthi ukhula kahle na kuqakathekile ukuthi abantwana nxa bekhula sibahambise ezibhedlela kumbe emakiliniki ukuze odokotela labo mongikazi benanzelele indlela umntwana akhula ngayo

Izisebenzi ezisebenza kugatsha lwezempilakahle ezigoqela odokotela, omongikazi, omabhalani, bonke abenza umsebenzi omuhle wokuvikela izigulane emikhuhlaneni etshiyeneyo lokuzincedisa zithole ukulatshwa.

Abantu abasebenza kwezempilakahle benza imisebenzi etshiyeneyo silabo odokotela bamazinyo silabo ababona ngezamehlo silabo ababona ngokuhlukumezeka komsimba nje jikelele.

Kuhle ukuzivikela kulabo abasebenza kwezempilakahle. Izigulane zibuya lemikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho eminye imikhuhlane iyathelelwana ngomoya. Asizivikeleni ukuze singabambi imikhuhlane le.

Izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziqeqetshile babuthene bathe gwaqa basemdlalweni lapho bejabulela ukuphumelela kwabo.

Izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zizimisele ukunceda izigulane. Bayabancedisa lapho begula bebahlabe amajekiseni bebathathe igazi kuhlolwe imikhuhlane ebabulalayo.

Banengi abantu abasebenza kwezempilakahle singahlangana labodokotela, singahlangana labomongikazi, singahlangana labomabhalane. Into eqakathekileyo yikuthi umuntu akwazi afunde athole umsebenzi awufaneleyo njalo awufundeleyo. Ungangeni emsebenzini ongelalwazi kuwo.

Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle ziqakathekile elizweni , yibo ababona ngezibhedlela ukuthi zakhiwe njalo kulemithi kanye lemitshina efaneleyo ezasetshenziswa ezibhedlela

Kulo umfanekiso kusemtholampilo sibona isigulane sihlolwa ngudokotela ekhangela ukuthi kungabe iBP yakhe ikhuphukile na kumbe isesimeni esiqondileyo.

Kwezempilakahle baqakathekile abantu abasebenza ezikhundleni zezikwelapha njengabodokotela, abahlengikazi, ocwephetshi belab kanye labasebenzi bokuphatha yibo abenza izibhedlela zisebenze kuhle njalo zithandwe ngabantu.

Abezempilakahle batholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ungahamba uyedinga uncedo ezibhedlela kumbe emakilinika bazakukhlola bathole okuyikho okukubulalayo besebenzisa imitshina yakulezi insuku ubusuthola uncedo.

Izisebenzi logatsha lwezempilakahle basebenza ndawonye ngokukhandla okukhulu zona izisebenzi lezi zigoqela udokotela, omongikazi omabhalane labo bonke abantu abasebenza ezibhedlela.

Ezibhedlela ungahamba ugula ungancediswa ngumongikazi kumbe uncediswe ngudokotela. Udokotela uyakuhlola esebenzisa imitshina etshiyeneneyo esibhedlela ukuze athole ukuthi kuyini okukubulalayo. Engakuthatha njalo igazi ukuze eyehlole umkhuhlane okuhluphayo egazini lakho.

Izisebenzi ezitholakala kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi bancedisane. Ukuncedisana kudala umsebenzi ukuthi ubelula, njalo kuyancedisa lezigulane ukuze zithole uncedo.

Kumfanekiso ophezulu sithola abantu abatshiyeneyo abasebenza emtholampilo. Nxa lisebenza ngabantu kuqakathekile ukuncedisana. Nxa sisebenza ngabantu kuqakathekile ukuzwisisana, sibelendlela eqondileyo eyokukhulumisana njalo sibambe isikhathi.

Lapha kulo umfanekiso kusemtholampilo, sithola umama ozithweleyo esiya emtshineni ukuze kubonakale ingani ayithweleyo ukuthi isaphila njalo kuyabonakala lokuthi ingane ayithweleyo ngumfana kumbe yintombazana. Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo behambe ezibhedlela beye emtshineni beyehlolwa.

Nansi isigulane lodokotela. Isigulane siyachazela udokotela lapho okubuhlungu khona. Kungaba senyameni lasegazini. Kungaba semoyeni, udokotela uyamncedisa. Angamncedisa ngokumaluleka ukuthi kumele ephile njani, ukuze angahlukumezeki enyameni lasegazini. Udokotela weluleka isigulane.

Kulemithi lamaphilisi ongeke ukuthole kuthengiswa ezitaladeni. Kuthengiswa esitolo esisodwa esivunyelwa ukuthengisa imithi le. Kuqakathekile ukuthi sithenge kulesisitolo ngoba imithi yakhona iyabe ihloliwe njalo ivunyelwe ukuthengiswa.

Sibona isitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku. Kuyakhuthazwa ukuthi abantu bengathengi imithi esitaladeni kumbe ezindlini kodwa bahambe bayethenga imithi endaweni efaneleyo ikakhulu kulezi izitolo

kumele sithenge amaphilisi kanye lemithi yakulezi insuku ezitolo ezivinyelwa ukuthengiswa amaphili lawa nxa ungela lwazi lapho ongathenga ungabala imfanekiso ebhaliweyo ezindleleni iyabonisa lapho esingathola khona lezi zitolo

Imithi yalezi insuku. Ifakwe esitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Isemabhokisi. Kwabhalwa phandle ibizo lomuthi. Kwenza kube lula kothengisayo ukuthi abale, akunikeze umuthi oqondileyo.

Umuthi wakulezi insuku uphakathi kwekhabothi ufakwe phakathi kwamabhokisi amancane kwabhalwa ngaphandle izixwayiso kwabhalwa njalo ibizo lomuthi lo .

Imithi lamaphilisi kutholakala efamasi. Kuqakathekile ukuthi sithenge khona, singathengi ebantwini abahamba bethengisa bengelalo ilungelo.

Kulowo mfanekiso sithola indlu kanye lebhentshi lapho abantu abahlala khona nxa belindele ukungena kule indlu. Kukhanya kulapho okuthengwa khona imithi yakulezi insuku.

Izitolo zalapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku, kumele imithi ihlale endaweni ebetha umoya, lapho kulomfanekiso sibona imithi efanekisiweyo ekhabothini ,kungaba ngamaphilisi, yimithi kumele kuhlale ndawonye endaweni ebetha umoya.

Imithi yalezinsuku itholakala endawen ezitshiyeneyo kodwa kuqakathekile ukuthi sithenge ezitolo eziyizo ezivunyelweyo ukuthi zithengise imithi leyo

Amaphilisi athengwa esitolo esithengisa amaphilisi. Ungathenga esitolo esithengisa amaphilisi kuyabe kulemniningwane yonke ongayidinga. Intengo ibhaliwe, inani lamaphilisi libhaliwe, indlela ozasebenzisa ngayo amaphilisi iyabe ibhaliwe.

Kulo umfanekiso sibona isitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku. Kuvalelwe ukuze kungangeni amasela ukuze kungangeni abantu abangathatha le imithi bayisebenzise ngendlela engafanelanga.

kulo umfanekiso sibona imithi yalezi insuku kanye lamaphilisi atshiyeneyo athengiswayo afakwe abuthelelwa ndawonye ngemihlobo etshiyeneyo umhlobo owodwa ufakwe endaweni yinye omunye lawo umhlobo wafakwa endaweni yinye okuqakathekileyo ukuze kungabi lephutha

Kulo umfanekiso sithola amaphilisi kanye lomuthi walezi insuku le indawo kungaba sesitolo okuthengiswa khona imithi yalezi nsuku ngoba sithola amaphilisi emihlobo etshiyeneyo lemithi yemihlobo etshiyeneyo

Kulo umfanekiso sibona imithi yalezinsuku etshiyeneyo kubonakala kusesithola lapho okuthengwa khona imithi ngoba sibona umuthi wokukhwehlela sibona imithi etshiyeneyo njalo limithi ifanekiswe imifanekiso etshiyeneyo yabhalwa njalo ukuthi ifuna uphepha olu njani

Thenga amaphilisi kanye lemithi elaphayo endaweni efaneleyo. Ungathengi emgwaqweni. Hamba esitolo okuthengiswa khona amaphilisi, ngaso sonke isikhathi.

imithi ithengiswa ezitolo ezitshiyeneyo asithengeni imithi ezitolo ezifaneleyo ukuze sivikele ukusebenzisa imithi engaqondanga imithi esihlale isikhathi eside

Nansi imithi yakulezi insuku ethengiswa ema phamarcy. Imithi leyi kumele ihlale endaweni eqandelelayo, ingahlali lapho okubetha khona ilanga, ingahlatshwa lilanga ingawonakala masinya. Kuqakathekile ukuthi abantu bethenge imithi endaweni evumelekileyo ukuze besebenzise imithi eqondileyo ngasosonke isikhathi.

Kulendawo lapho esithenga khona imithi kanye lemithi yakulezi insuku ungathengi amapills esitaradeni ungathengi amapills lapho okungafanele uwathenge khona kulendawo ezibikiweyo ezithegisa amapills akukezi insuku kanye lemithi yakulezi insuku

Imithi eminengi yakulezinsuku etshiyeneyo itholakala ezitolo ezitshengisa imithi. Abantu bayakhuthazwa ukuba bengathengi imithi ezitaladeni kumbe kwezinye indawo ezingafanelanga kodwa belande indawo eziqondileyo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi.

Asithengeni imithi yakulezi nsuku lamaphilisi endaweni eqondileyo kulezitolo ezithengisa imithi yakulezi nsuku asiboneni ukuthi sithenga imithi le endaweni ezifaneleyo ukuze singathengi imithi engafanelanga ukuthi isetshenziswe

kulendawo esithola imithi yokulapha yakulezinsuku kuqakathekile ukuthi esigabeni kube lendawo lapha abantu abathenga imithi le ukuze abantu bengahambi imango emide kumbe begade besiyakhatshana bedinga lapha abangathenga khona imithi kuqakathekile ukuthi sibe lendawo esithenga khona eduze.

Kulo umfanikiso sibona abantu bethe wathalala pha behlezi phansi. Kukhanya kulomuntu obafundisayo. Singathi ngumkhankaso wezempilakahle lapho befundiswa ngendlela yokuziphatha langendlela abangavikeleka ngayo emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Ukuqakatheka kolwazi lwezempilakahle kumele lumemetheke lugcwale indawana yonke wonke umuntu olendlebe okazizwele kuqakathekile ukuzinakekela lokuphila kahle

Imikhankaso yezempilo yomphakathi. Kulilungelo lomphakathi ukuzwa indlela okumele bephile ngazo. Abantu bagcwele babuthene ngaphansi kwetende, balalele kwabezempilakahle bebabonisa bebagqugquzela ngendlela zokuphila ezilungileyo njalo ezibavikela emikhuhlaneni.

Abezempilakahle bayaphuma ijumo bayefundisa umphakathi ngokuqakatheka kokuhlanzeka nxa sekumemetheka umkhuhlane wesihudo. Bayafundiswa ukugeza izandla ngasosonke isikhathi. Bengakabambi ukudla kumbe nxa bephuma ezambuzi.

Abezempilakahle abahlalanga, bame ngezinyawo bayakhankasa indawana yonke bezama ukwenqabela imikhuhlane eminengi ebhahileyo emhlabeni asibancediseni silalele.

Imikhankaso yezempilo yomphakathi ingenziwa lasezikolo . Kungatholakala ukuthi kulomkhuhlane osubhahile esigabeni abezempilakahle bayaphuma ijumo bahambe ezikolo betshela abantwana ngalo umkhuhlane lendlela abangazivikela ngayo.

UHulumende uyaqakathekisa impilakahle yabantu. Abogatsha lwezempilakahle baphumile balanda uzulu lapho ahlala khona bezoguquzela ukuqakatheka kwempilakahle ebantwini.

Iminkankaso yezomphilo yomphakathi. Kungabonaka kulo umkhuhlane ovelileyo esigabeni esithile, abezemphikahle bayaphuma ijumo behambe kuleso sigaba beyenza iminkankaso.

Ugaja lwezempilakahle lwenza imikhankaso etshiyeneyo kungaba lomkhuhlane omemethekayo esigabeni bayenza umkhankaso betshela abantu indlela zokuvikela umkhuhlane lo.

Kulembuthano eminengi lapho uzulu abuthana khona abezempilakahle bekhankasa ngemikhuhlane etshiyeneyo lendlela esingayivikela ngayo. Mhla waleli langa kungaba lemidlalo etshiyeneyo edlalwayo ukuze abantu babukele njalo bazithokozise.

Nxa usuzwile ukuqakatheka kokugeza izandla khankasa utshele umakhelwane umakhelwane atshele umakhelwane ukuze sonke sivikeleke emkhuhlaneni otholakala ngokusebenzisa izandla ezingcolileyo

Ukukhankasa kuyadingakala nxa sekuthe kwavela imikhuhlane etshiyeneyo elimaza abantu abanengi endaweni ngesikhathi sinye. Phumani phandle lenze umkhankaso, kugcwale indawana yonke ukuthi abantu kumele baziphathe njani.

Uzulu uyafundiswa ngokuqakatheka kokugeza izandla, nxa abantu bephuma esambuzini kumele bageze izandla ukuze bangathwali amagcikwane aphuma esambuzini bengene lawo ezindlini zokudlela.

Abezempilakahle benza imikhankaso ngohlelo lwezempilakahle. Ukufundisa abantu ezigabeni ezitshiyeneyo ukuqakatheka kokuhlanzeka ukuze bevikeleke emikhuhlaneni.

Bathe gwaqa abantu ngoba bebizwe ngabezempilakahle, lapho kuzokhankaswa ngomkhuhlane osubhahile esigabeni, bazovivinywa beboniswe ukuqakatheka kwempilakahle.

Uzulu uyadinga ulwazi olujulileyo ngemikhuhlane etshiyeneyo ngakho abezempilakahle bayaphuma ijumo beqonde endaweni ezehlukeneyo besiyakhankasa ngemikhuhlane etshiyeneyo ukuze uzulu athole ulwazi.

Abogaja lwezempilakahle ,bathethe isikhathi sabo .baphuma ijumo besenza umkhankaso endaweni ezitshiyeneyo behlola abantu ukuze bethole imikhuhlane ebabulalayo bancediseke.

Uzulu uyafundiswa ngezempilakahle, kungatholakala kulomkhuhlane omemethekayo esigabeni kuyabuthaniswa uzulu afundiswe ngalo umkhuhlane indlela ithelelwana ngayo lendlela ongavikelwa ngayo

Uzulu uyagqugquzelwa ngokuqakatheka kokugeza izandla umuntu kumele ageze izandla nxa ephuma esambuzini egeze izandla engakabambi ukudla kuqakathekile ukuhlala sihlanzekile ukuze sizivikele emikhuhlaneni.

Asambeni siyekuzwa imikhankaso eqakathekileyo. Imikhankaso esivikelayo emikhuhlaneni etshiyeneyo. Nampa abomkhankaso, liviki lomkhankaso. Asambeni siyelalela ,sifunde okunengi.

Ingculaza isesekhona sekumele silsilwe nayo benza umkhankaso kuzulu wonke bebatshela ngalo umkhuhlane wenculaza ububi bawo langendlela esiwuthola ngayo.

Baphume ijumo abezempilakahle. Balande izigulani duze lemakhaya abo baze bayanika uncedo abaludingayo besehluleka ukuhamba besiya emtholampilo.

Abantu bathe gwaqa phakathi kwale indlu befundiswa ngokuqakatheka kwezempilakahle. Kuqakathekile ukwenza imikhankaso enjengale ukuze abantu bathole ulwazi olufaneleyo ngokuqakatheka kwezempilakahle.

Ulwazi luqakathekile, nampo benza umkhankaso ngegcikwane le HIV, umkhankaso lo uqakathekile ngoba uzavikela abantu ukuze bengatholi lumkhuhlane we HIV , uyavikela njalo labo asebelawo umkhuhlane ukuze bebekwazi indlela okumele bephile ngayo

Nampa abantu bathegwaqa ngaphansina kwalo umduli kulomkhankaso wabezempilakahle kuqakathekile ukuthi nxa kulomkhankaso wabezempilakahle sihambe ngobunengi bethu silalele ngoba kuzasinceda njalo kusivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo asilalelenini nxa kulomkhankaso sizivikele

nampa abantu bethe gwaqa phansi kwetende abantu laba bazofundiswa ngendlela ezitshiyeneyo ezempilakahle bazofundiswa ngemikhuhlane etshiyeneyo lembangela zale imikhuhlane bazofundiswa ngokudla okufaneleyo okumele bekudle okuvikela imikhuhlane etshiyeneyo kanye langendlela zokuziphatha

Abezempilakahle babuthanise abantu ezigabeni. Umbuthano lo uqakathekile ngoba bafuna ukukhankasa betshele abantu indlela okumele baziphilise ngayo indlela okumele bazivikele ngayo kungaba semkhuhlaneni enjangabo sihudo ukuthi beziphathe kanjani ukuthi bangabambi limikhuhlane bababonisa ngale

Ukuze owesifazane athole ingane eziqinileyo kuyadingakala ukuthi aqine emnyameni lasegazini. Ingqondo zakhe njalo ziyadingeka ukuthi zihlale ziphumulile engahlali ekhathazekile ngasosonke isikhathi.

Ukuze ingane zivikeleke emkhuhlaneni eminengi ikakhulu le ethelelwana ngokocansi kuqakathekile ukuthi umama ozithweleyo ahambe emtholampilo kuseselesikhathi ayehlolwa ikakhulu igcikwane leHIV.

Abantwana abangamantombazana bayafundiswa ukuziphatha. Bayafundiswa ukuthi nxa sebekhulile sebengena esikhathini basebenzisa njani amaphedi njalo bawalahla njani.

Impilakahle yabazali iqakathekile ukuze bathole ingane. Kuqakathekile ukuthi abazali babekwazi imikhuhlane ethelelwana ecansini nxa umuntu engaba lomkhuhlane lo kubanzima ukuthi athole izingane kumbe angathola ingane ezilawo umkhuhlane ngakho ulwazi luqakathekile.

Ulwazi olujulileyo mayelana lempilo yokuzala luqakathekile empilweni zethu. Singaluthola ezingwalweni singabala ingwalo ezitshiyeneyo ezikhuluma ngokuzala kumbe siluthole emtholampilo. Kulabo mongikazi abachaza kabanzi ngesimo somuntu nxa sefuna ukuba labantwana.

Kulo umfanekiso sithola abantu ababili abathandanayo indoda lomfazi kuhle ukuthandana kwabantu ababili ngoba kudala ukwanda kwesizwe abantu ababili bengathandana bakha umuzi badale abantwana bande emhlabeni.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuhamba esibhedlela ngensuku zabo zokukhulelwa lokho kwenzelwa ukuthi bahlolwe nxa belomkhuhlane igcikwane le hiv bathathe imithi ezavikela ukuthi bengatheleli abantwana esiswini

Ulwazi ngempilo yokuzala luqakathekile. Kuyasincedisa ukuthi sithathe amaphilisi okuvikela ukuthi singabi labantwana lapho singakazimiseli. Ngakho kuqakathekile ukuthi siye emtholampilo siyethola ulwazi ngempilo yokuzala.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bayebelethela ezibhedlela. Abezempilakahle bakhona ukuncedisa omama abazithweleyo ukubeletha abantwana abaphilayo.

Ugatsha lwezempilakahle luyaqakathekisa omama abazithweleyo bayanikwa ithuba lokuyahlolwa ezibhedlela ukuze kubonakale ukuthi inkonyane ihlezi kuhle na njalo iyakhula .

Ukufundisa abantwana abangamantombazana labo mama ngendlela okumele beziphathe ngayo bengangena esikhathini kuqakathekile, ithuba labo mama alitsho ukuthi umuntu sokumele ezikhangelele phansi ngakho kumele umuntu exhaswe ngasosonke iskhathi ethole ulwazi olweneleyo , ethole lezinto yokusebenzisa ezeneleyo nxa eseskhathini

Kulo umfanekiso kulamanina ahlezi enika abantwana ukudla. Amanina la abonakala enika ingane ukudla okwakha imzimba bonke bazimisele ngempila kahle yengane zabo ngakho bazama ngendlela zonke ukubona ukuthi abantwana bayadla ukudla okwakha umzimba.

Kuqakathekile ukuthi abantwana baphathwe kuhle, banikezwe ukudla okuhlanzekileyo njalo ukudla okwakha umzimba ukuze bakhule kuhle babe lempilakahle. Ukuze abantwana bakhule kahle kumele bahlale endaweni ehlanzekileyo badle ukudla okuhlanzekileyo njalo bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Nanti inina, nansi imbokodo. Umama onguye oqakathekileyo ukuze isizwe sikhule. Engabakhona njani umntwana nxa umama engekho ukuze abantwana bande elizweni sizalane sibebanengi siyamdinga umama. Nanti inina.

Imidlalo iqakathekile. Sekulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa kule imidlalo ukuze abantu behlale beqinile njalo bevikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Nxa uthakazelela imidlalo dlala umdlalo kodwa ungalibali ukuthi kumele unathe amanzi ngaso sonke iskhathi. Akumelanga umzimba wakho uwome ngoba nxa usemdlalweni ulahlekelwa ngamanzi amanengi emzimbeni.

Imidlalo iqakathekile yenza imizimba yethu ihlale iqinile njalo ivikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi umdlali anathe amanzi amanengi ukuze umzimba wakhe ungasweli amanzi.

Imidlalo iqakathekile emzimbeni womuntu . Imidlalo etshiyeneyo iyasincedisa ekuvikeleni imikhuhlane. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu enze imidlalo etshiyeneyo ngesikhathi sonke.

Ezemidlalo ziqakathekile kakhulu empilweni yomuntu. Imidlalo iyenza imizimba yethu iqine njalo ibelamanda okulwa nxa ihlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Imidlalo iqakathekile.

Nxa abantu besiyadlala imdlalo etshiyeneyo .Kuyadingakala ukuthi bethwale imithi etshiyeneyo .Leyi imithi yenzelwa ukuthi nxa engabakhona olimaliyo kumbe ogulayo bephakathi komdlalo benelise ukumncedisa .

Imidlalo etshiyeneyo iyaqinisa imizimba yethu. Imidlalo le ibuye njalo isivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo. Nxa umzimba uhlezi usenza imidlalo etshiyeneyo awubulawa yimikhuhlane kokuphela.

Nxa kusiya dlalwa imidlalo etshiyeneyo ngabantwana kumbe ngabantu abadala kuqakathekile ukuhamba lizilungiselele ngoba bengalimala kumbe bagule. Kulemithi efanekisiweyo lapha ehamba ithwelwe emidlalweni etshiyeneyo encedisa abadlali nxa sebelimele ukuze bethole uncedo lokuqala bengakasiwa ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi ungalima usenza umdlalo othile ugijime uye kwabezempilakahle uthole usizo kusesemasinyane imidlalo etshiyeneyo ingakulimaza ungananzeleli ngakho ungezwa ubuhlungu enyaweni kumbe esandleni gijimela kwabezempilakahle uyethola ungcedo

imidlalo etshiyeneyo iqakathekile ezimpilweni zethu imidlalo le singayiyenza isivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale esebenzisa umzimba wakhe emdlalweni etshiyeneyo lapho usenza imidlalo amanzi aqakathekile ukuze umzimba wakho uhlale ulamanzi

nampa abadlali baphakathi komdlalo walimala omunye womdlali kutholakala kuqakathekile ukuba labantu abasizayo nxa umdali esethe walimala kuyadingeka kuthi begijime abancedayo nje ngama dokotela onensi labanye babamdlao bamphakamise aphume enkundleni wokudlalela.

Abantu nxa bedlala imidlalo etshiyeneyo bayalimala ngakho kuqakathekile ukuthi emidlalweni leyi kube labantu abazabakhangela ukuthi nxa bengalimala bebancedise bebagijimisele esibhedlela nxa belimele kakhulu ukuze bethole ukulatshwa masinya.

Imidlalo iqakathekile ngoba iyenelisa ukusivikela kweminye imikhuhlane engadingi imithi yezibhedlela kumbe imithi yesintu kuqakathekile ukuthi umntwana umuntu omdala labasakhulayo benze imidlalo etshiyeneyo ukuze imizimba yabo ivikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo ihlale iqinile.

Sekulula ukuthola ulwazi lwezempilakahle loba ukhatshana, uyakwanisa ukulalela umlayezo kumabonakude kumbe kumsakazo otshiyeneyo.

Ngolwazi lwanamuhla sekulula ukulapha umuntu okude ukusebenzisa ubucwepheshi obufana lamafoni izincingo zevidiyo zokunakelelwa kwempilo ekude. Nxa umuntu ekhatshana udokotela sengabhala imithi okumele ayithenge engekho eduze laye.

Umfanekiso utshengisa ukuqakatheka kokukhuphuka kolwazi sekulemtshina ehlola umuntu itshengise ingaphakathi yakhe nxa umuntu egula uyangeniswa kule imtshina ukuze kubonakale okuyikho okumbulalayo.

Ulwazi lwakulezinsuku kuqakathekile kulo umfanekiso sihlangana lomabonakude lapho umuntu etshengiswa ingaphakathi yakhe yonke kumabonakude kubalula ukuzibona okuhlukumeza umuntu kubalula ukubona izitho zangaphakathi ezikhubazekileyo nxa usebenzisa lesi.

Imithi yesintu ilula ukutholakala. Sihlezi layo emakhaya, siyayibona egangeni. Into eqakathekileyo yikuthi sibe lolwazi olujuliyo ngayo. Sibekwazi ukuthi kusebenza amahlamvu, impande kumbe ingatsha.

Amahlamvu esihlahla sengasebenza njengomuthi wesintu. Singawatshisa, kumbe siwabilise siwanathe. Kuqakathekile ukulondoloza izihlahla lezihlahlakazana. Ziluncedo kwezethu impilo.

Imvelo iqakathekile. Kuluhlaza tshoko. Sithola izihlahla eziyizo eziqakathekileyo empilweni zethu. Sithola imithi yesintu esilapha imkhuhlane etshiyeneyo. Asilondolozeni imvelo.

Imvelo inhle iyadingakala asilondolozeni imvelo ukuze senelise ukuhlala silomuthi wesintu njalo iwusebenzise ngaso sonke isikhathi nxa udingakala singagamuli izihlahla asilondolozeni imvelo.

Ihlanyeliwe yonke indawo imithi, kwenza kubelula ukuvuba umuthi lo uwusebenzise nxa sekufanele ukuthi usebenze, akulasidingo sokuya khatshana usiya wudinga.

Imithi yesintu yona kanye eyomdabuko iyatholakala indawo ezinengi emhlabeni. Asiyisebenziseni ibeluncedo empilweni zethu, singafi imithi ikhona.

Umuthi wesintu utholakala endaweni ezitshiyeneyo zingazilimela wona egumeni siwuthelele kuthi nxa suvuthiwe kumbe usudingakala siwuthathe siwusebenzise kulula ngaleyo ndlela

Kulo umfanekiso sithola imvelo .Kuluhlaza tshoko kubukeka kulotshani kulezihlahla. Singalibali ukuthi izihlahla zisinika umuthi wesintu .Oyiwona osincedisayo ukulondoloza impilo zethu abantu kanye lenyamazana.

kulo umfanekiso sibona izihlahla lapha kusithengisa ukuqakatheka kwemithi yesintu abantu bengalima ngekhaya kumbe beyedinga egangeni lezi yizihlahla eziluncedo into eqakathekileyo yikuba lolwazi olujulileyo ngesihlahla

Imithi yesintu iqakathekile ngakho kuyadingakala ukulondoloza imithi yesintu. Kumele sibelendlela njalo lemithetho eqinileyo ezakwenza abantu bengagamuli izihlahla okungekho emthethweni, belondoloze izihlahla lezi ukuze siqhubeke sithola imithi yesintu.

kulo umfanekiso sithola isihlahla isihlahla silamahlamvu angasebenza njengomuthi wesintu umuthi wesintu uqakathekile ngoba uyatholakala lula ikakhulu kulaba abalolwaz ngemithi yesintu njalo uyatholakala ngentengo ephansi singasebenzisa amahamvu kumbe impande zalesi isihlahla

Imvelo iqakathekile isinikeza imithi yesintu esingeke sayithenga esingeke sayikhuphela imali into edingakalayo lulwazi lokuthi singayilondoloza njani imvelo ukuze siqhubeke sithola imithi yesintu .

Asilondolozeni imvelo, sigcine izihlahla kuhle ngoba zilusizo empilweni kazulu. Imithi yendabuko iphuma kulezi izihlahla.

nanku umuthi wesintu akudingakali ukuthi singene igusu siwudinga nxa uthe wahlangana lomuthi wesintu ungohlanyelekayo egumeni lakho wuthathe uzowuhlanyela egumeni lakho ukuze lapho okulesidingo sokuthi uwusebenzise uwusebenzise nanku umuthi wesintu asisebenziseni umuthi wesintu ukuze sisile sonke siphile

Nanku umuthi wesintu, lapho sihlangana lezihlahla ezinjenga lesi, esiphezulu asizilondo lozeni. Singagamuli izihlahla, ngoba zilusizo empilweni yethu. Izihlahla ezinje siyakwanisa ukuthola ukulatshwa ngamahlamvu azo kumbe impande yazo, ngakho asizilondolozeni.

imithi yesintu iyatholakala loba ngaphi kwendawo kuqakathekile ukuthi nxa usebenzisa umuthi wesintu ube lolwazi olujulileyo ukuthi yiwo na umuthi owudingayo ngoba imithi isebenza indlela ezitshiyeneyo ezinye izihlahla ziyalapha ezinye izihlahla njalo ziyabulala ngakho asibeni lolwazi olujulileyo singakasebenzisi umuthi wesintu

Nanko umuthi wesintu, wona umuthi we sintu usebenza indlela ezihlukeney njalo siwuthola endaweni ezitshiyeneyo, umuthi we sintu ungawuhlanyela egumeni lakho ukuze wenelise ukuwusebenzisa lapho kudingeka, umuthi we sintu ungawuthola eguswini eleneleyo okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi indlela osebenza ngayo.

imithi yesintu iqakathekile akumelanga idelelwe kuqakathekile ukuthi nxa uhlangana lomuthi wesntu kumbe nxa uhlangana lesihlahla usiphathe kuhle ungasigamuli ngoba kusasa sizaba lusizo olukhulu kuwe kuqakathekile ukuthi siqakathekise izihlahla sizilondoloze ngoba zizasinceda emithini yesintu

Imithi yesintu itholakala endaweni ezinengi ezitshiyeneyo. Abanye sebehlakaniphile sebezilimela imithi yesintu ukuze ibancedise.

Umuthi wesintu uyagcinwa emambodleleni ukuze usetshenziswe okwesikhathi eside. Umuthi wesintu ungafakwa embodleleni uyabhalwa phandle igama lawo. Lumuthi esiwubona lapha ngamafutha okugcoba isikhumba somuntu ukuze sihlale sibuthakathaka.

Kulo umfanekiso sibona imithi yesintu. Umuntu ololwazi uhambile wagebha imithi yesintu. Wayichola. Eminye yagigwa. Yafakwa emagabheni atshiyeneyo. Abhalwa phandle amagabha lawa. Ukuthi lowu ngumuthi wani. Usebenza njani.

Umuthi wesintu kungasebenza utshani, kusebenze impande kusebenze amahlamvu kumbe izithelo zezihlahla ezitshiyeneyo. Okuqakathekileyo yikuthi sibe kwazi indlela yokuwusebenzisa.

Imithi yendabuko iqakathekile. Sithola ichena lisebenza ezintweni ezitshiyeneyo .Sebesebenzisa njalo imithi yendabuko ukwenza imithi yalezi insuku.

Nansi imithi etshiyeneyo eyesintu. Emithini yesintu singasebenzisa amahlamvu, impande, amaxolo kanye lengatsha ezitshiyeneyo. Okudingakalayo yikuthi umuntu osebenzisa lo umuthi wesintu abe lilwazi olujululeyo ngokuthi isebenza njani, nxa kutheni.

Imithi yesintu iqakathekile akudingakali ukuthi uyeyidinga khatshana ungazihlanyelela egumeni lakho kuthi nxa isikhulile uyisebenzise iqakathekile.

Asincedisaneni umhlaba wonke jikelele sihlanyele izihlahla lezihlahlakazana ngoba ziluncedo empilweni yethu ikakhulu kulabo abakholwelwa emithini yesintu asigqugquzaneni sihlanyele izihlahla

Umuthi wesintu uqakathekile. Umuthi wesintu ungasetshenziswa ukwenza umuthi wakulezi nsuku. Into eqakathekileyo lulwazi .Into eqakathekileyo yikudingisisa indlela eqondileyo okumele senze ngayo imithi yalezi nsuku sisebenzisa imithi yesintu .

Amagabha engasetshenziswa ukufakela imithi yesintu. Singadla lokhu okuyabe kuphakathi singaqeda silihlanze lihlanzeke, sigige imithi enjengentolwane, sifake phakathi kwala amagabha ukuze siyilondoloze.

Imithi yesintu isithethwe yalungiswa echolwayo yacholwa egigwayo yagigwa yafakwa emabhondlele kwabhalwa umsebenzi wawo umuthi lokuthi usebenza njani.

imithi yesintu iyasetshenziswa ukuze kuphume impumela enhle iyathathw imithi yesintu ilungiswe kuphume isepa yokugeza lapho siyabe sisebenzise ichena kuphume amafutha okugcoba kuphume amaphilisi okunatha imithi yesintu iqakathekile singenza okunengi ngayo singayilandela

Nanku umuthi wesintu osiza abantu kanye lenyamazana leli lichena liyasiza abantu libuye lisize inyamazana umuthi wesintu lo ungawugiga uwufake embodleleni unathise inkukhu lapho zihuda kumbe uwunike umuntu lapho elohlupho.

Nansi imithi yesintu umuntu okwazi imithi yesimtu iyahamba iyegebha umuthi wesintu ibuye izowulungisa ungalungiswa umuthi wesintu uyafakwa emagabheni amancani ubhalwe ukuthi ngowani njalo usebenzani suzafakwa ukuthi nxa kukhona owudingayo abuye athole usizo

Ulwazi olujulileyo olokusebenzisa imithi yesintu luqakathekile, nxa ulolwazi lokusebenzisa imithi yesintu uyayidinga uyiwomise uyifake endaweni lapho ezasebenza khona.

Imithi yesintu iyathathwa egangeni kuzimpande, amahlamvu kumbe amaxolo iwonyiswe ingoma igigwe kumbe icholwe ibe yimpuphu.

Ulwazi ngemithi yesintu luqakathekile. Kulezanuse ezikwazi ukudinga imbangela yokugula komuntu. Kubesekusiba lenyanga ezikwazi ukuthola izihlahla ezinganceda ngokugula komuntu. Kuqakathekile ukuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane kanye lendlela umuntu angalatshwa ngayo ngendlela yesintu.

Ulwazi ngemithi yesintu luqakathekile, ungadlula izihlahla, izihlahlakazana ungazi ukuthi zilonceda olukhulu empilweni yakho. Asidengeni ulwazi ngemithi yesintu siyisebenzise izasincedisa.

Bakhona abafundele ukusebenzisa umithi wesintu. Balolwazi olujulikeyo, njalo oluqakathekileyo. Kasibasondeleleni, sithole ulwazi ngokusebenza kwemithi yesintu.

Kulabo abasebenzisa imithi yesintu kuyadingakala ukuthi badinge ulwazi olujulileyo bafunde besiya phambili ukuze bebekwazi izihlahla ezitshiyeneyo lemikhuhlane eziyelaphayo.

Ulwazi luqakathelile ayisuye wonke umuntu ololwazi ngemithi yesintu sigqugquzela abantu abalolwazi ngemithi yesintu ukuthi bachathekele abanye ulwazi lwabo ukuze sonke sithole ukuphila

Kulomfanekiso sibona izihlahla ezehlukemeyo lotshani, izihlahla zingumuthi wesintu kudingakala umuntu ololwazi lokuthi lesi isihlahla sisebenze njani njalo selepha wuphi umkhuhlani.

Asidingeni ulwazi olujulileyo ngemithi yesintu. Ikhona imithi yesintu esingayidla nsuku zonke engasivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo. Eminye njalo imithi singayinatha ngezikhathi ezitshiyeneyo lamalanga atshiyeneyo ukuze selapheke kumbe sivikeleke emikhuhlaneni.

Ichena lisebenza imisebenzi etshiyeneyo ebantwini kanye lezinyamazaneni. Kuqakathekile ukuthi sidingisise imisebenzi yechena ukuze silisebenzise ngendlela efaneleyo sithole impumela enhle.

Luyadingeka ulwazi olujulileyo lokusetshenziswa kwomuthi wesintu umuthi wesintu uyanceda njalo uyabulala ngakho kwonke umuntu osebenzisayo kumele awusebenzise ngonanzelelo

Imithi yendabuko iyaludinga ulwazi olugcweleyo. Abantu abalolwazi ngale imithi yibo okufanele bayeyidinga egangeni bayilungise banike abantu abagulayo.

Imithi yesintu iqakathekile itholakala Lula ngoba ingcwele egangeni ngakho asilodolozeni imvelo ukuze Sithole imithi Lula singadingi endaweni ezikhatshana

Umuthi wesintu uqakathekile, kumele siwugcine njalo siwulondoloze. Kumele sidinge indlela eqondileyo eyokuwubeka ukuze ungachitheki ugcwale indawo yonke.

Asifundeni sithole ulwazi olugcweleyo ngemithi yesintu. Asambenini siyebuza labo abalolwazi besinikeze ulwazi abalalo ukuze singathwali nzima nxa sigula selapheke duze lalapho esihlala khona.

asiludingeni ulwazo lokwelapha ngesintu sibekwazi ukuzelapha ngamithi esemacekeni ethu, singa gijimeli emthola mpilo ngaso sonke isikhathi nanku umuthi wesintu singasebenzisa amaluba singasebenzis amahlamvu kumbe sissebenzise impande okudingakalayo lulwazi olujulileyo.

ukuthola ulwazi ngemithi yesintu kuqhakathekile ukuze silondoloze imvelo njalo sicinakale siphilile kumele sithole ulwazi olujulileyo ngemithi yesintu langendlela esebenza ngayo

Umfanekiso ophezulu ,sibona umuthi wesintu ,umuthi lo ungalinywa egumeni kumbe uzikhulele egangeni, kuqakathekile ukuthi sifunde imithi yesintu lokuthi isebenza njani ,singasebenzisi imithi yesintu indlela engaqondanga ngoba ingasilimaza isibulale .

Umuthi wesintu ulokhe usatholakala kulezinsuku umuthi wesintu uyasiza ikakhulu abaphathekileyo bengenelisi ukuyafinyelela ezibhedlela ngoba imithi yalezinsuku idinga imali enengi nanko umuthi wesintu ungaba lakho ukuthi uwuhlanyela egumeni lakho ukuze wenelise ukuwusebenzisa lapho udingakala ungawuhlanyela lemasimini.

Nansi imvelo ekadeni abantu bebelatshwa ngemithi yesintu, belithi nxa iganga lemile kanje ziphume inyanga zigcwale iganga zisiya dinga imithi yesintu. Nansi imithi yesintu ungalatshwa ngamahlamvu, ungalatshwa ngamaxolo kumbe ungalatshwe zimpande zalezo izihlahla.

Ukufunda akupheli nampa abantu babona imithi yesintu, bayafundisana, bayabonisana, bayancedisanna njalo ngokuqakatheka kwemithi yesintu. Nansi insizwa, nampa omama babuka ichena.

Umfanekiso lo utshengisa umuthi wesintu, kuqakathekile ukuthi sifunde ngemithi yesintu ,kwenza kubelula nxa suthe wagula usebenzie umuthi oqondileyo njalo uthole ulwazi olujulileyo ngemithi singasebenzisi imithi esingayaziyo ukuze sivikeleke.

Kudala amatshe esancwebeka ngitsho khona phela endulo abantu babeselapha ngezihlahla ezihlukeneyo lapha kulo umfanekiso sibona ichena eliyilo elelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo kuthi lenyamazana ezinjengenkukhu lazo zingaba lemikhuhlane etshiyeneyo ichena liyelapha.

Nanku umuthi wesintu kuyadingakala ukuthi sisebenzise imithi yesintu ukuze silapheke emikhuhlaneni etshiyeneyo umuthi wesintu utshiphile awubizi imali enengi nxa ulolwazi ngawo uyayenelisa ukuyazidingela uzisebenzisele umuthi ungakhiphanga ngitsho imali